Naboone akheko ni nibichafu kundulo naboone mbwo i'church lwotayi ilwo ne umutembeyi bona ali khutembeya ibindu.

Umusaani wakwalire galubindi, alihumina ishuma Sha kalimagezi, nga Ali hutsya wasi ambile mungono

Ingukye, ingukye eyi yikhale ingukye eyi shamoni shamaliya ili mukyewa eh mukyewa